Hara yineemmo woyite mittu bayichinni wole bayicho harate. Daa"ata yineemmo woyite xaggeeffatate maala'late yaate. Daramate yaa kayinni mittu bayichinni woy olunni kaeyohunni qarrunni kaeyohunni he'noyi bayichii ugurre harate yaate.

Politikaho yineemmo woyite mootimmate irkirino hasaawaati yaate. Politikaho yaa mootimmate aana irkirino hasaawa mootimma irkirino hasaawa.

Daddallo yineemmo woyte mitu bayichinni wole bayicho saante tirfirate yinne assineemmo daddalloho yaa mito uduune woyi babbaxinoricho mitu bayichini wole bayicho hodhisate saate tirfirate looso hirate hidhate akkatu amanyote

Maxaaffate yineemmo wooyiite babbbaxitino egenno afi'neemmo nabbawa hakkoye maxaafa nabbawateyi afi'neemmo babbaxitewo egenno afirate nabbanbeemmoha, hakkoye maati yineemmo maxaafaho yineemmo.

Politikaho yineemmo woyite mootimmate aana irkirino hasaawa mootimma kisanno garinniino ikko irkisanni garinni hasaambayi hasaawa poletikaho yinanni.

Godo'lete yineemmo woyiite godo'lete yaaa woyi yanna sayiisate buqqeenke fooliishshiishate yine assineemmoricho godo'lete yaa baqqa yanna sayiisate yaate

Roso yaa lophote xinttaho egenno afirate babaxewo looso loossate rosu jawa egenno baca egenno afirate kaa'lanno rosuyi afi'nayitti baatooshe calla ikiki duucha egenno rosuyi

Babbaxeyo danni uduunicho yinneemmowoyte uduunu duuchunku mitto di'ikkino yaate mitu loosu uduuni no, mitu rosu uduuni no, loosu rosu uduune yineemmohu babbaxeyoha ikkara dandaano ,babbaxeyo dani uduunochi babbaxeyo loosira e'ano yaate

Ee sensile yineemmo woyte biinfileho yaate xumileho yaate ,biifisate ,sensile yineemmo woyte xu'mileho yaate wolere di'ikkino

Muronna laalo yineemmo woyiite murote yaa baqqa murote yaa haqqeo laweyooricho muro yaa knseenna fulaaricho murote yaa laalote yineemmo woyiite kanseenna fule lophe aanno guma laalote yinayi

Hodhishshu yineemmo woyiite hodhishshaho yaa mittu baayiichinni wole baayiicho taraawate yaate, mittu baayiichinni wolu baayiichira hara hodhishshaho yineemmonna hodhisaanote yineemmo wooyiite kuri kaameelaoo laweoori hidhishshaanote yaate.

Ee baattote ofollo yineemmo woyte, baattote ofollonna dhagge yineemmo woyte baatto tini hiikkite uurite ofollitino, kande ha'neemmo baatto ikkite ofolliteyo garanna tarikete dhaggete yineemmo woyte dhaggeefattanirichoti yaate dhaggete yineemmori

Odoote yineeemmo odoo yaa wona mittu manni hasaawa lamu duuchu manni ikko hasaawayi noo manni giddo wona nookki hedo woraa hedo haaro ikkitayo manchira aannota hattee hedo kula odoote yinanni.

Mini saadaati yineemmo woyte mine heedhaote manaho babbaiteewo horo uuyitannote yaate kayinni dubbu saada yineemmo woyte gaxigalaho yaate dubbo heedhawore mannu ledo ikikkinni dubbo heedhanore haxiglaho yineeneemo yaate

Mini uduuneti yineemmo woyte mini giddo horonsi'neemmo uduuneti yaate lawishshaho ofollate ikko saga'late horonsi'neemmoreti

poletikaho yineemmowoyite mootimmate aana irkirino hasaawaati woyi mootimma dagafino hasawa poletikaho yineemmo .

Hayyonna bude yinneemmo woyte hayyonna budu babbaxxinorichoti yaate lamunku, hayyote yaa ogimmate yaate, budeho yaa kayinni mite dagaha balchoomaseti yaate, budeho yinneemmo woyte woggate woyi balchoomaho ,hayyote yaa ogimmate.

Daddalloho yineemmo woyte hiratenna hidhate hayyoti yaatenna saante tirifirate mitu quchumini wole quchuma haa'ne ha'rate saante tirfirate hayyo daddalloho yinnanni

Ee daddalloho yineemmo woyte mite lawishshaho mitu quchumini wole quchuma saante tirifirate yinne assineemmo harinsho daddalloho yineemmo yaate, mitto uduune lawishshaho mitu quchumini mittowa haa'ne wole quchuma massine hirreemmonna hidhate gara daddalloho yineemmo yaate.

Afantino gashaano yineemmo woyte mangistete raganni higge afantino gashaanoti yaate, annuwaho yineemmo woyte kayinni cimmeyete yaate ,annuwaho yaa cimmeye ikkite albiidireti yaate.

Seesaho yineemmo woyiite biifilleho, naaxxate biifilleho...biinfilleho yaate seensileho yaate, seesaho yaa baqqa biinfilleho yaate.

Umu dananicho umu dananichooti yineemo woyite konne umunike aana noo dananicho umu dananicho yineemo yaate umunike aana fulinooha konne kolisho dananicho yaate

Agattote yineemmo woyiite waa ikkikinni kuri dimbissanno agattooti yaate lawishshaho kuri biiraoo laweoore haraqeoo laweeoore, xajjeoo yineemmori hakkuriuu agattote yineemmo yaate.

Bunu minenna sagalete mine yineemmo woyiite bunu mineeti yineemmohu buna angayi mineeti, sagalete mini yaa kaayiinni hurbaate hurbaaxxineemmo mineeti, sagale inteemmo mineeti yaate.

Baattote ofolla dhagge yineemmo woyte babbaxitinoti, baattote ofolloti yinneemmoti kaxine ha'neemmoti ikkite uurritino garanna dhaggete yinneemmo woyte dhaggete yaa baqa xaggeefantanirichoti, ii'i murgote yaate.

Faashine yineemmo weete yanateyi haaroorricho ikke dayinoricho faashinete yineemmo

Odoote yineemmo woyte odoo yaa mitu manchi odoo yaa mashalaqqete yaate, odoo yineemmo woyte mitu manchira wona noosiri nooro hatti coyi aana hasaanbanna daayiro odoo xa'me odoo uyinannisi yaate

Ee'e sumuda yinneemmo woyte ii'i lawishshaho miturichi kone garalla woyi ikka yinne sumunde worronni yinneemmo woyte ofoshinshe atame worronirichoti yaate sumuda sumundoni yinneemmo, sumudaho yaano woyi asharaho yaate, sumudaho maaleti asharaho yaate.

Harate yinneemmo woyte mitu manchi mitu bayichinni wole bayicho ha'rate yaate, daa"atto yinneemmo woyte kayinni daa"attanirichoti ,mala'linanniricho lawishshaho kalaqamuni haqqeo babbaxeyoha ,daramate yinneemmoti kayinni mitu manchi shorame hariha ikkiro daramate.

superimarkeetete yineemmo wote superimarkeetete mirte yaa dooramino uduunni heerannowaati yaate dooramino uduunne afi'nanni quchumaati yaate dikkooti yaate superimarkeetete yineemmo wote.

Ii'i hayyonna bude yinneemmo woyte hayyote yaa oggimate yaate, budeho yinneemmo woyte kayinni mite dagaha budeho yinneemmo woyte balchoomaho yaate, lawishshaho mite wogga umisehu wogganna balchooma afidhino yaate, hayyote yaa baqa hayyote.

Elekirironokisete yinneemmo woyte babbaxitino masara horonsi'ne loonsonite yaate elekitirionikise yinneemmoti babbaxitino mayibiratete hayile wolqa horonsi'ne loonsonirichoti yaate.